Kufundise ana kugeze maoko kwakanakire kuti kuchengetedze utano kuchengetedze utano kudzivirira hutenda hwakasiyana siyana hwakadai ngemanyoka kana mukuhlani chaiwo wemene saka manesi neabereki anofundise ana kugeze maoko.

Puraimari kana sekondari yakanakire pakuti ana anofunda kuti azopasa agadzire remangwana ravo rakajeka. Ana anotenderwe kuende pabhureki kuti amboaraidze pfungwa, neimbotamba.

Kufunda kunotangire kupuraimari, kufunda kwakanakira kuti ana ndokudanho repuraimari ndokunotangire ana fundo yawo kuti oizoende kusekendari kweshe nekumakoreji nekumaunivesiti asi anonga abva nokupuraimari. Ino ndokumaambo ndokwazvinotangira ende zvakanakire kuti ana anogadzire ramangwana rawo.

Kuenda kweana adodori kudanho repuraimari zvakanaka ngekuti ndiko kune maambo efundo yeshe, muntu weshe unotangire kupuraimari ozosvikire kusekondari ndiko kunatingire fundo yeshe kupuraimari.

Muzvikora mukuwo unhani vanodakarira zv ekuemba nekutamba kuita kumbobangaradza nekuaraidza pfungwa kakurutu varipaasemnuri vanoemba nematicha akona akona vaonemba kumbobangaradza kwete kumbofunda kwegakwega.

Kufunda ngezvemagetsi kwakanakire kuti antu haachazo neseki ngekuti magetsi zvadini. Kungaa kunama-nama kungaa kudini kuwerodha-werodha, zvakanaka maningi zvinofundwe. Izvozvo zvinofundwe kusekondari kana kukoreji.

Fundo yekusekendari yakanaka ngekuti ndipo panobve pamaambo pafundo yacho pasekondari. Mwana akange apedze fomu foo kana fomu sikisi ndokuti vafunda kochizoone kuenderere mberi.

Zvibhedhleya nemitombo inorapa hutenda hwakasiyana siyana hwakanakire pakuti hunoite kuti utenda huite hushomanana mwiri yeantu ngekuti antu apore zvakanaka.

Kufunda kweku yunivheziti kwakanakire pakuti mwana unenge wootopedza fundo yake kuti achitozoende koone mushando kudhisikasa kunoite vana kuyunivheziti kwakanake pakuti vanopasa veshe akuna unosarire sure vese vanopasa, ndozvakanakire yunivheziti ejukasheni

Kuchekerere chitsarara kunobatsira kuti antu anoonawo kuti pamuzipo pakahlamburuka uye panyari pachikora panooneka kuti aaa pane antu, panooneka kuti pane antu, zvinooneka ngekuti panenge pakahlamburuka kubudikidza ngekuchekererwa kwechitsarara nekurimira rimira zvakadaroko.

Kufunda kwekuUnivhesiti kwakanaka kakurutu ngekuti ndiko kunenge kwobafundirwa zvekuti munhu azoende kumushando. Unobve kweshe ino asi ukanga wakuyunivhesiti unenge wotode kuende kumushando.

Fundo yeyunivhesiti yakakosha zvekuti muntu ega-ega unokarire kuti dai ndapasa ndaende kuyunivhesiti ngekuti ukange wave kuyunivhesiti wapadhuze pemene kuti uone basa ende unenge wafunda kwemene ndiwo anonga eizi akafunda kana wagume yunivhesiti.